Ɖekakpui aɖe nɔ anyi ɖe bafawo ƒe zikpui me. Ɖekakpui bubu le atsitre le emegbe si do ata legbe kple awu yibɔ, nyɔnu aɖe do awu ata legbe kple awu abɔ legbee hetsɔ nu ta kple ŋutsu bubu si dɔ awuʋi la wodze klo ɖe bafa la gbɔ helé gakpo aeɖwo ɖe asi.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi, ɖewo le nu ŋlɔm, ɖewo de hɛd fonwo to, ɖewo lé maikrofon ɖe asi, hele nya aɖewo gblɔ, bubuwo lé woƒe kamɛrawo ɖe asi, ɖewo hã le atritre le megbe kple woƒe kamɛra stanwo.

Aŋasíla aɖewo le gbeme zɔm yina ɖe teƒe gã gbadza aɖe si nye wo nɔƒe. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo kple ɖeviwo siaa. Wolé woƒe agbawo ɖe asi, ɖewo hã kplɔ wo viwo ɖe asi heyina wo nɔƒea.

Ɖevi aɖewo va tsi ƒu ƒe le tɔ aɖe me. Ɖeka kɔ gakpotɔkpo, mamlɛawo kɔ aŋetɔkpowo. Ɖevitɔ ɖeka le dome ɖɔ kuku. Enɔ adzɔge kpɔm hele nu kom. Kpo aɖe le megbe na wo le toa to.

Ɖeviwo le fefefm. Woɖo zikpui vi aɖe ɖe anyigbã. Tsi le anyigbã. Wole zikpiawo dzi dem hele ɖiɖim ɖe anyigbã. Woƒe nufiala le afima hele wokpɔm. wo kata wole vuvɔmewuwo me. Ɖevi ɖeka kpla asi akɔ hele adzoge hele wo kpɔm.

Wowɔ agbledeŋu yeye aɖewo. Wole wohem ɖe go. Ɖeka si nye agbleŋlɔŋu eye agbadɔ le etame la, wodɛ ɖe dome le kpe ʋi aɖe dzi. Amewo ƒo ʋlã eŋuawo hele foto deme wo. Ŋu bubuwo hã le gota ɖaa.

Wobla agba ɖe dzime na kposɔwo. Kposɔwo le fli me. Wo sugbɔ ale gbegbe. Wobla agbawo na wo. Wole mɔ dzi va yina. Ame aɖe le wo megbe. Towo dzedzem le wo megbe. Gbe ɖekɛɖekɛ aɖewo le to la dzi.

Ŋutsu aɖe kple sra kple wo vi tsia tsitre ɖe ƒu ta he le fo ɖem. Ŋutsu aɖe le photoa ɖe me wò. Tɔdziŋuwo wole tsia ta zã. Ɖewo do bala. Ɖewo flaga wole wo si le ƒua ta. Atsiaƒua hã dzedzem. Ame aɖewo le atsiaƒu me.

Amewo le to liam le ati aɖewo me. Wɔmetɔ ɖeka si nɔ anyi ɖe kekeme la hã le wo dome. Ame aɖe si le atakpi me hekpla bagi ɖe dzime la le wɔmetɔla tutum. Ame aɖewo le wo ŋgɔ ɖewo hã le wo megbe.

Ɖeviwo nɔa nyi ɖe anyigba le paki dzi. Ɖewo sa avɔ ʋiwo ɖe ta. Wonɔa nyi ɖe flikoto me. Nyɔnu aɖe si nye woƒe nufiala la le tsitre hele nya aɖe gblɔm na wo. Ele asi dom ɖa ɖe ɖevi ɖeka gbɔ. Wo tɔwo nye kɔ va le ekpɔm. Ŋutsua ɖe le tsitre le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃ kple wovi eve le ati gbogbo aɖewo te le gbeme. Wofɔ atikpo aɖewo da ɖi hetsɔ bubu gbadza aɖe da ɖe edzi fɔ woƒe nuɖuɖu wo da ɖe edzi. Nyɔnua le nuɖuɖu kam. Srɔ̃a lé nuɖuɖuwo ɖe asi. Ɖeviawo nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele nua ɖum.

Amewo le galamsɛ wɔm. woku ŋe goboa ɖe si me tsi le. Ɖewo le bawo kum kɔkɔm ɖe masinia ɖe si le bawo klɔm ɖa mm. Ɖewo le atsitre. Ɖewo hã le bawo lem na wo tɔwo. Kalegbe siwo le tsi yɔm la le wo gbɔ.

Wowɔ nyɔnuvi dzetugbewo ƒe hoŋliŋli le dekɔnuŋudodo me ƒe wɔna aɖe eye ame si ɖu dzi la woɖɔ fia kuku nyui aɖe ne wòle asi ŋuŋum ne ameawo hele nu kom. Ame aɖe hã tsi atsitre ɖe egbɔ hetsɔ ɖaseɖegbalẽ be yeanɛ.

Zikpui nyui etɔ̃ le xɔ me. Kplɔ le wo titina. Kplɔvi bubu ga le zikpui evewo xa. Akaɖiti nyui aɖe le edzi. Nɔnɔmetata vovovowo le gli nu. xɔa me le ʋie. Atife aɖe si wodana ɖe xɔme si nye gbɔmumu la hã le xɔa me.

Nyɔnuwo le nu ɖam le aƒe me, nuɖanuwo le wo gbɔ kle anyigba dzo, dzowo le wo gbɔ ɖeka le nane tɔm, ɖe evelia le nu lɔm le ami me tsikunuwo hã le wo gbɔ wobla ta.

Xɔ gãa lɛgbɛ aɖewo le dzedzem. Ame aɖewo hã le zɔzɔm va yina. Ŋutsu aɖe si do awu yibɔ heɖɔ kuku yibɔ la le sɔ eve siwo ŋu keke le la dzi, wole mɔdzi va yina. Ame aɖewo hã tɔ ɖe afi ma. Tsi gãa aɖe le afi ma.

Amewo le dekɔnu ʋeɖuɖu kple hadzidzi kɔnu aɖe wɔm, ŋu gã dzee aɖe le anyigba, ŋutsu aɖe le eƒom, ŋutsu bubuwo lé ŋuwo ɖe asi hele ƒoƒom, wodo nu ʋɛ̃aɖewo abe fuwo ene ɖe afɔ kple abɔ, wode dzonuwo hã abɔ kple kɔ.

Nyɔnu ɖetugbuivi ene lé agba ɖe asi, woɖu mɔlu vɔ le agba la me. Ame aɖe le foto ɖe me wo eya ta wole kamera me kpɔm tututu. Ɖeka si le megbe la ya medze tututu o.

Zikpi si amedede gbemumu li na la le xɔme. Suɖiviwo le edzi. Woda atikplɔ̃ ɖe ɖe domea. Si le to ƒe nɔnɔme me, Nanewo le edzi. Woɖo lãgbalẽ aɖe si le ʋie la ɖe anyigba da atia ɖe dzi. Seƒoƒozewo le xɔame. Seƒoƒo le wome. Nɔnɔmetatawo le glia ŋu.

Ɖevi etɔ̃ le sukuxɔme kple woƒe nufiala. Nuŋlɔkpe le gli ŋu, kplɔ gã aɖe le wo ŋkume, kap le edzi, nuŋlɔtiwo kple scince busrɔ̃nuwo hã le kplɔa dzi. Nufiala kple ɖevi ɖeka le agbale me kpɔm.

Zikpui gobogobowo le ʋie le xɔ me. Kplɔ̃ vɛ̃ aɖe le wo kɔme. Gbemumu madada bubu le ɖewo hã si. Bɔbɔetɔ legbee aɖe hã le dzedzem. Akaɖiti tɔxɛ aɖe si wobi gɔdɔe la le zikpuiwo gbɔ le anyigba.

Ɖevi suewo le sukuxɔme. Nuŋlɔkpe yibɔ le gli nu le wo megbe. Wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋu. yevu nyɔnuvi ɖeka nɔ anyi heƒoƒo asi ƒu le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe si ɖɔ kuku hedo awu dzi la tɔ ɖe mɔa nu. Ɖevia ɖewo hã le atistre nu.

Ŋutsua ɖe kple srɔ̃a kple wo vi le xɔme hele foto ɖem. Ŋutsua nɔa nyi ɖe zikpi bɔbɔ me. Enɔa nyi ɖe zipkia to. Nyɔnua dze klo ɖe anyigba. Wo via hã tsia tsitre ɖe dome na wo lé fefenu ɖa si. Ŋutsua da si ɖe kɔme na esrɔ̃a helé alime na ɖevia. Blonyaseƒoƒoti hã le wo megbe

Afɔku aɖe dzɔ le mɔdodo gã aɖe dzi, dzotsilawo ƒe ŋu le afi ma, ŋu yibɔ aɖee kpɔ afɔkua, ekaka ŋayaŋaya, dzotsidɔwɔlawo le afi ma ame bubu siwo le ŋu bubu siwo va yina hã le afi ma.

Woka wakye ɖe agba me, tatali le exa, spaghetti kple sabala kple gbe mumu hã le exa. Woka atadi kple shitɔ hã ɖe wakyea dzi le agba me koklozi hã le exa.

Ŋu dzɛ̃ aɖe kple ŋu ʋi aɖe kpɔ lɔri fɔku le mɔdodo dzi le dugã aɖe me. Ŋutsu aɖe si do awu ʋi kple atalɛgbɛ ʋi la tɔ ɖe mɔto hele nu kpɔm. Xɔ kɔkɔ aɖewo le mɔato. Moto kple ŋu bubu aɖewo hã le mɔdodoa dzi heyina

Wole azã gãa aɖe ɖum. Wɔna vovovowo le edzi yim. Amewo sɔgbɔ ale gbegbe. Amewo le xɔ anyigba hafi ɖewo hã gale wo tame. ŋu gãaa ɖe, ŋuƒoƒo gãa ɖe le afi ma. Ŋutsu etɔ̃ siwo ƒe lãmewo tri nyuie la le wo ŋu.

Amewo le xɔ tum. Ŋutsuwo le xɔtuƒe. wole kɔnkrɛt kɔm ɖe pila ŋu. Wode gakpoawo heɖo atiwo wo ŋu. Wole kɔkrɛtiwo kɔm ɖe wo me. Wo katã wo ɖɔ kukuwo. Masini aɖe hã le anyigba. Ɖeka ɖe hã le ati aɖe kɔm.

Ɖetugbi dzetugbe aɖe nɔ anyi heda afɔ ɖe afɔ dzi hedo awu blɔ hewɔ ɖa le nu kom henɔ anyi ɖe atikutsetsedzraƒe aɖe. atikutsetse vovovowo le afi ma abe; atɔtɔ, aŋtsi, peya kple nu bubuwo abe kaɖɔt, tomatosi kple kɔli flawa.

Nyɔnu aɖe ta avɔ do awu hebla ta nɔ anyi ɖe zikpui dzi le dzodoƒe. Edo dzo heɖo agba dzo dzi, gatsi le eme. Kusi aɖe hã le egbɔ. Aŋetɔkpo eve la nyɔnua gbɔ. Ele hɛ kple nanɛ ɖe asi.

Senyalawo kple ŋɔnudrɔlawole ŋɔnudrɔƒe. Ɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ nu. nyɔnu senyala ɖekale tsitrenu le wotɔwo gbɔ le nya aɖe gbɔm na wo. Ŋɔnudrɔla ɖeka nɔ anyi ɖe megbea. Agbaleʋiwo le kplɔwo dzi na wo.

Dɔwɔla eve woɖɔ kuku yiwo hedo awu amadede blɔ hele wole dɔ wɔm le dziɖegbeŋusẽ ka aɖe ŋu. nugo gã aɖe hã le wo megbee.

Nyɔnu aɖewo kple wo viwo tɔ ɖe mɔto le amidzraƒe aɖe ŋkume, be woatso mɔ me. Nyɔnua ɖeka lé akpete yibɔ kple via ƒe sukude bagi ɖe asi. Ɖevia do awu ʋi kple atalɛgbɛ yibɔ etɔ ɖe dadaa xa. Ŋu gbemumu kple ŋu ʋi aɖe hã le afi ma.

Nyɔnu tsitsi eve nɔ anyi ɖe zikpi me. Woɖo kplɔ̃ lɛgbɛ aɖe, atike vovovowo le kplɔ̃ ŋu. Nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpi me hedo awu ʋi ɖɔ gaŋkui, lé nuŋlɔti ɖe asi hele nya aɖe gblɔm na nyɔnu eve siwo nɔ anyi ɖe zikpia me.

Amewo le sɔwo dzi le fli me le keto líam le dzogbe dzi. Kea sɔgbɔ ale gbegbe be ewɔ to. Ameawo de sɔwodzi hele wo líam. Ɖewo bla ta, ɖewo kpla woƒe bagi wo ɖe dzime. Ɖewo hã le afɔ zɔm hele kea líam.

Ɖetugbui eve de sɔ̃ dzi le atsiaƒu to hele dzidzɔ kpɔm. Nyɔnu ɖetugbui ɖeka hã kplɔ sɔ̃a ɖo le wo megbe ka asi sɔ̃a ŋu. Ŋutsuvi aɖe si do awu ʋi la lé ka si le sɔ̃a ƒe nu me si ɖetugbuiwo le ɖe asi la hele sɔ̃a kplɔm kple ɖetugbuiawo.

Wole xɔ tum. Wole xɔ kɔkɔ aɖe si nye kpememexɔ la tum. Woda atrakpi kɔkɔ aɖe ɖe xɔa nu. Ŋutsu eve le atsitre le xɔatuƒe. Xuibaɖo le wo gbɔ. Ɖeka le sofi ɖe asi. Xuibaɖo bubuwo le anyigba kple sofiwo kple dodzenuwo.

Dɔwɔla adre siwo nye ŋutsuwo la le xɔ tame. Wo dɔ wɔm le sola panel aɖe ŋu. Wodo awu gbemumuwo ɖe woƒe awuwo dzi. Ŋutsua wo ame ene ɖɔ kuku aŋutiɖiɖi ƒe amadedewo le kukuawo si.

Lɔri aɖe kpɔ afɔku le mɔdodo dzi. Lɔria ƒe ŋgɔgbea katã kaka. Amewo sɔ ɖe lɔria ŋu hele nu kpɔm. Ɖewo tsia tsitre ɖe atiwo te le mɔto hele nu kpɔm. Ɖewo le woƒe kaƒomɔwoɖe asi hele amewo yɔm. Ŋugã bubua ɖe hã tsia tsitre ɖe tɔ ɖe wo megbe.

Wɔmitɔwo le matsi ɖem wonɔ anyi ɖe woƒe kekewo me, hele matsi ɖem wodo awu ʋiwo tsɔ ketewo tɔ suetɔwo ɖe edzi wole ata legbee yibɔwo me esiwo ate ŋu azɔ la le megbe na wo, esss.. ɖewo hã le ŋgɔgbe tsɔ Ghana flaga ɖe asi kple Ghana ƒe tata.

Dukɔmevi ŋutsuwo le mɔdodo dzi. Wodo awu yibɔwo heɖɔ kuku dzɛ̃wo. Wolé atikpakpa tɔxɛ aɖe siwo dzi nuŋɔŋlɔ siwo nye nu siwo fu ɖem na wo le dukɔa me la ɖe asi.

Kplɔ gã aɖe si le yibɔɔ latopuwo le edzi, kapɔ ʋiwo hã le edzi kple agbalẽwo, stapo mashini kple nuŋlɔti hã le edzi, amewo ƒe asi le dzedzem le laputopua eɖe dzi.

Tsiŋu gã aɖewo va ɖi tsi na du aɖe me tɔwo. Nyɔnuwo, ɖeviwo kple ŋutsuwo va tsia ku ƒe. sukuvi aɖewo hã va. Wokɔ tsikunuwo abe; aŋego gãawo ku tsia ɖe wo me afi le kukum ɖe gagbawo kple aŋetowo me.

Ɖeviwo le fefefem le kɔƒe aɖe me. Wo katã wole du dzi heto afɔ mɔ aɖe dzi va yina. Suesuetɔwo kple tsitsiwo hã le wo me. Wo katã wole du ƒum to afɔmɔ la dzi. Atiwo kple gbewo kple xɔ xoxo aɖe le dzedze le mɔa xa.

Ŋufɔku dzɔ le mɔdodoa ɖe dzi. Ŋuawo kaka ŋayaŋaya. Dzotsidɔwɔlawo ƒe ŋu le afi ma. Kpovitɔwo hã va teƒea. Wole mɔdodoa dzi hele ŋuawo kpɔm. Ŋu bubua ɖewo hã nye kpovitɔwo ƒe ŋuwo le megbea.

Amewo le woƒe dekɔnuŋudodo me. Ŋutsuwo ta avɔ ɖe akɔta wodzɔdzɔ ɖe anyigba. Wotsɔ nanewo bla avɔ wo dzi. Woɖɔ ɖe ɖe ta hede ɖewo kɔme kple abɔwo ŋu. Nyɔnuawo hã do skirt eɖewo do awu yibɔ. Eɖewo tsɔ nu bla ali dzi. Wode nua ɖewo hã kɔ.

Avɔdzrala aɖe dzeŋe ɖe eƒe avɔ gbawo dzi hele nu kom. Ele eƒe kaƒomɔ ɖe asi. Avɔ vovovowo kple kete vovovowo le teƒea. Ɖewo ƒe amadede nye dzi, gbemumu kple aŋutiɖiɖi.

Ŋutsuwo le batakari dzɛ̃ kple godiwo me. Eve nɔ anyi ɖe ŋgɔgbea heɖɔ kuku. Wowɔ gbe aɖewo tsi ɖe kɔ. Bubu aɖewo hã le atsitre le megbea. Ɖewo da nu dzɛ̃wo ɖe kɔme heɖɔ kuku.

Dekɔnuza ɖuɖu wɔna aɖe le edzi yim. Nyɔnuviwo ta avɔ ɖe akɔta va ɖo afɔgɔme. Wode dzonu hedo afɔkpa nyuiwo. Wo le atsɔɖoɖo tɔxe me. wode dzonuwo asi hã. Wo le nunana aɖewo ɖe ta.

Asantiawo ƒe Fiagã, Otumfuo Osei Tutu le atsyɔ̃ɖoɖoga aɖe me, eda vɔ ɖe abɔ. Ede sikakɔgagãwo kɔ. Ede sikanuwo alɔnu kple abɔ, ede sikasigɛ hã asi. Enɔ anyi heɖo mo. Fiahawo le eŋu.

Zikpi legbea ɖe si me suiɖiwo le fuu la le xɔ me. Kplɔ le zikpuia kɔme. Kplɔ bubu vi aɖe ga le xɔa ƒe dzogoe ɖeka dzi. Zikpui ʋi etɔ̃ le eŋu. Seƒoƒonutatatawo le gli ŋu. kaɖitiwo le ya me. Agbalea ɖe hã le kplɔ dzi.

Hummm ; Zikpui legbẽ ɖeka le xɔ me. Zikpuimesudiviwo le eme. Zikpui bɔbɔ bɔe bubu si nye atikla le exa. Sudui le eme, kplɔvi eve le dome. ɖeka seƒoƒo le edzi, bubu hã ga le exa dzi si dzi atukpavi aɖewo wole. Shilfu aɖe hã aɖewo hã wò megbe.

Amewo le nuɖuƒe. Nuɖuɖu vovovowo kple nunonowo le kplɔ̃a dzi na wo. Ŋutsu eve kple nyɔnu ɖeka le nua ɖum. Wonɔ anyi, tsi nono hã le wo gbɔ. Sausage le agba me. Gagbe vi yibɔe aɖe hã le sausage la xa kple lã meme bubu.

Xɔ kɔkɔ aɖewo le dzedzem le du aɖe me, mɔdodowo hã le dua me, mɔdodoawo le xɔawo ƒe akpa eveawo ŋuawo le mɔdodoawo dzi ɖewo tŋ ɖewo hã le zeɔzɔm, atiwo hã le mɔdodoawo xa.

Nyɔnu aɖe le fufu tom, enɔ anyi ɖe zikpui dzi, to le ekɔ me, elé tati ɖe asi, ele abladzo fɔm de toa me hele totom, abladzoa le nu me le egbɔ le anyigba, ame bubuwo hã le aƒea me, ɖewo tsatsitre, gagbawo le anyigba, koklowo hã le aƒea me.

Kpovitɔ aɖe va kpovitɔwo ƒe dɔnɔkɔdzi, kpovitɔ ɖeka si nye dɔnɔdzikpɔla le afi ma la ɖɔ kuku blɔ, ele nɔvia si nye kpovitɔ gbɔ la gbɔ kpɔm, ebla abɔ nɛ kple eka aɖe hele ŋu ɖem nɛ.

Sɔhɛ aɖewo le mɔdodo dzi. Wo katã wodo vuvɔmewuwo. Sɔhɛ ɖeka le ŋgɔgbe si le nuƒomɔ si sime woƒoa nu ɖo ame sia ame sena la ɖe asi hedo vuvɔmewu.

Ame gbogbo aɖewo le mɔmɔ me tsom le mɔdodo dzi le dugã me va yina wo sɔ gbɔ ale gbegbe ɖewo kpla bagiwo ɖewo ɖɔ kuku ɖekakpuiwo kple ɖetugbuiwo atiwo ha le mɔdodoa dzi xɔgawo siwo nu akaɖiwo le la le dua me

Woɖo kplɔ xeƒo ŋu dzɛ ɖe edzi. Gatsi wole pepa ʋi aɖewo le kplɔ dzi. Nuɖuɖuwo kple nunonowo le edzi. Ɖevi sue aɖe tsi atsitre ɖe kplɔa gbɔ le agba ɖe asi. Ŋutsu aɖe le agba ɖe asi kple gatsi aɖe. nyɔnu aɖe le via ɖe asi hele nuɖuɖu xɔm. Ɖevi bubu eve le exa.

Ɖekakpui aɖe wɔ ɖa ɖe ta eye krɔtchi la nɔ anyi ɖe egbɔ le zikpui bɔbɔe me le xɔ me, eɖa afɔ ɖeka ɖe zikpui kpui aaɖe dzi le nukpɔm, remote le esi me. Tv la le kplɔ dzi. Wole bɔl ƒom le tvia dzi. Nu veve aɖe wɔ afɔ ne.

Amewo le ʋe ɖum wotsɔ gbewo wɔ siketi, hedo wotsɔ ɖewo de abɔwo ɛu qwodo awu dzɛ̃wo tsɔ nu dzɛ̃wo blata, wotsɔ ati legbe siwo wo si aŋɔ dzɛ̃ kple ʋi na la hele ʋe ɖum le gbadza ƒe, ŋuƒolawo hã le wo megbe.

ŋutsu etɔ̃ siwó dó ovarɔwo la le gakpoaɖe sinye gakpo legbe aɖe ɖe asi wó ɖɔ́ asiwuiwo ɖe asi heɖɔ gaŋkui tɔxɛwo woɖɔ́ indziniawo ƒe kuku etɔ̃lia la tsitsre le wó kpɔm

Ŋutsuwo le ʋe ɖum le aɔe aɖe, me, wole akpe sim hafi le ʋe ɖum woda afɔ ɖeka ɖe anyigba hekɔ ɖeka ɖe yame, ŋuƒolawo nɔ anyi ɖe afi ma le ŋua ƒom na wo, amaded siwo nye Ghana flaga la le aƒea ŋu.

Ŋutsu eve le amikudɔwɔƒe. Woɖɔ kuku ʋiwo kple gaŋkuiwo, matsingãwo kple gakpowo le dɔwɔƒea, ɖeka bɔbɔ le dɔ wɔm le matsin ŋu. Evelia hã le atsitre le dɔ wɔm le matsin bubu ŋu.

Yevuwo wɔ ŋu aɖe hele eɖem ɖe go. Ŋua le dome wotsi nuwo ɖe eŋu. Yevua ɖewo ɖo nu ɖe woƒe ŋɔtiwo heƒoxlã ŋua. Wowɔ saƒui gã aɖe hetsɔ de asi na ɖevi aɖe wolé ɖe asi.

Ɖekakpui aɖe do awu dzɛ̃, ɖɔ gaŋkui henɔ anyi ɖe zikpui yibɔ dzi le kplɔ ŋu, kɔmpiuta le kplɔa dzi wòle nane wɔm le eŋu, nyɔnuvi bubu le exa, edo awu blu, ele atsitr, ye hã le kɔmpiuta ɖewo gbɔ.

Atsiaƒu to le dedzem. Xɔ viviviwo le atsiaƒua to. Netiwo kple ati bubuwo hã li. Xɔ kɔkɔwo kple xɔ gãwo li. Tɔdziŋu vovovowo suewo kple gã wo le atsiaƒua to. Ɖɔwo le ɖewo me. Amea ɖewo le ɖiɖim. Ɖewo hã le woƒe tɔdziŋua hem ɖe tɔdzi yiyi ŋ.

Ŋutsu aɖe si ƒe ge fu la le kot me le atsitre nu, edze be enye dukplɔla alo ame ŋkuta aɖele dukɔa me, nyadzɔdzɔdɔwɔlawo ƒo xlae kple woƒe kamɛrawo kple maikrofonwo, ame sia ame di be yeaɖe fotoe.

Zikpui bɔbɔ si me suɖui ɖeka le la le xɔme. Kplɔ̃ vi aɖe le eŋugɔ. Ele abe ahuhɔ̃e ene. Gakpo fɔti lẽlẽwo le ete. Gaƒoɖokui aɖe le glia ŋu. Akaɖi hã le xɔa me. Kplɔ̃ godo bubu le xɔa me. Zikpuiwo le eŋu.

Enginia nyɔnu kple ŋutsuwo le dɔ me. Wo katã wole atsitrenu . Ɖewo ɖɔ kuku ʋiwo, ɖewo ɖɔ kuku dziwo. Ŋutsu enginia ɖeka le dome hewu mo dzi ke nu ɖe te heɖɔ gaŋkui.

Woyina ame ɖi ge. Aɖaka yibɔ legbe tɔxe aɖe me wokɔ amekuku la ɖo. Kukuwo kple takuviwo kple seƒoƒowo le aɖaka dzi. Amewo mimi aɖaka ɖo. Amewo le asi didiim be yewoa li. Amewo le foto ɖe mee. Amewo da asi ɖe edzi.

Ɖekakpui eve kple nyɔnu ɖeka. Wo katã wodo lakosi blɔwo hede hedfon wo to la le kplɔ nu. Kɔmpitawo le wo kɔ me. Ɖekpui ɖeka le nya ɖe gblɔm na ɖetugbi la. Wole kɔmpita dzi kpɔm. Ame eve bubu hã le kɔmpita bubu ŋu le wo megbe.

Amewo le nuɖuƒe. Agbawo le nɔnɔme vovovowo me le wo kɔme. Nuɖuɖu vovovowo le wo dzi. Ɖewo nye gbewo kple lã tɔtɔewo. Gaflo kple hɛwo hã le wogbɔ. Wine glasiwo le kplɔ̃ dzi. Amewo le nu ɖum. Nyɔnu ɖeka le nuɖuɖu ɖe nu.

Amewo tu gazexɔ. Wotu gazexɔa vɔ hele aŋɔ sim nɛ. Ŋutsu eve le ʋletsi fɔ dzi hele amadedewo sim na xɔ la. Eve bubu le anyigba hele dɔ bubuwo wɔm. huilbaro le wogbɔ.

Ŋutsu ene siwo ɖɔ kuku hedo atalegbewo la nɔ anyi ɖe anyigba le atikpɔtɔtɔ aɖe me, enye atikpɔtɔtɔ xoxo aɖe, ɖeka le nu ŋlɔm ɖe anyigba, ɖeka nɔ anyi helé ka aɖe ɖe asi, ɖeka hã nɔ anyi abe ɖe wò nane dzidzem ene, ɖeka bɔbɔ.

Ŋɔnudrɔlawo kple senyalawo le ŋɔnudrɔƒe, wonɔ anyi ɖe woƒe zikpuiwo dzi, senyala ɖeka le atsitre hele nya aɖe gblɔm, nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖe le afi ma kple aƒe kamɛra hele foto ɖem wo.

Nyɔnuwo le agble me. Wolé kodzi, ati legbẽwo ɖe asi hetsɔ le nu ŋlɔm. Ɖewo kpa viwo ɖe me hafi le nua ŋlɔm. Ɖewo hã mekpa vi o. Wo katã wobla ta hele agblea ŋlɔm. Wole dɔ wɔm ŋkubiatɔe.

Ɖevi aɖe tsɔ akɔ anyi ɖe anyigba hele fefem dzidzɔkpɔm le nu kom kple fefefenu aɖe si nye ŋu legbẽe aɖewo siwo le mɔdodo dzi zɔm. Dɔwɔla aɖewo lé dɔwɔnuwo ɖe asi le mɔdodoa dzi.

Amewo le sɔwo dzi yina teƒe aɖe, nyɔnu aɖewo kpa vi hetsɔ avɔ ɖe ta le sɔ dzi, ɖewo hãtsɔ wo vi bubuwo ɖe asi kple woƒe lãwo, ɖewo hã le sɔ si wo ŋu keke le al me heyina teƒe aɖe wo sɔgbɔ ale gbegbe

Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe kplɔ gã aɖe nu le nu ŋlɔm ɖe agblae me. Flaga via ɖe le kplɔa dzi le wo gbɔ. Nyɔnu eve bubu le atsitre. Ɖeka le awu ʋi me. Wo katã wo ɖɔ nu ɖe woƒe ŋutiwo nu. Flaga bubu eve le wo megbe. Xɔa me le ʋie.

Amewo le lamese fefewo wɔm. teƒea keke gbadza. Fefe vovovowo le edzi yim. Amewo le asi bɔlu ƒom. Amewo va to afi ma va yina. Ɖewo hã le nu kpɔm. Ɖekapui kple ɖetugbiwo, ɖeviwo kple ame tsitsiwo hã le wo me.

Yevu ŋutsu ɖeka kple yevu nyɔnu eve wole seƒoƒogblẽ me. Wodo seƒoƒo tɔxɛ aɖewo siwo me ŋlɔm wole eye wole ɖewo hã ŋu dzram ɖo, ati bubu aɖewo le wo megbe. Wodo afɔkpa siwo ana be nu vevi mawɔ wo o kple ata legbewo.

Wole gasɔdodo hoŋiŋli wɔm, amewo le gasɔwo dzi le fli me le mɔdodowo dzi, woɖɔ kuku tɔxɛwo hedo afɔkpawo, ɖeka le gasɔa dzi hedo asi ɖe dzi, amewo le mɔa godo le nu kpɔm, le ʋli dom, hele dzidzɔ kpɔm.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ le nane wɔm. Tsigɔe aɖe le égbɔ. Ɖevi aɖe nɔ anyi, ɖe wo hã tsi atsitre ekpɔm. Nyɔnu aɖe hã le megbe ɖaa eɖoa asi ali. ŋutsuvi aɖe hã le afima hã ɖo asi ali. Wo ŋutsua kpɔm nusi wɔm wole.

Dukplɔla John Dramani Mahama le agble dzi ŋu xoxo aɖe dzi. Kpovitɔ le eme gbe. Ŋutsu bubu eve aɖewo ha nɔ emegbe. Le ŋua ɖe bɔkiti me la, ŋutsuwo nɔ eme. Amea ɖewo tsia tsi tre. Wo kata wole adzɔge kpɔm.

Yunivɛsiti ɖekakpui kple ɖetugbuiwo le sais lab le nu srɔ̃m. Ɖewo lé agbalẽ kple nuŋlɔti ɖe asi hele nu ŋlɔm. Wodo awu ʋiwo ɖe woƒe awuawo dzi, ɖewo hã lé bika ɖe asi.

Ŋu gã aɖe si me vudo ɖe masini le la dzedzem. Ŋutsu atɔ̃ le ŋua ŋu ɖeka nɔ anyi hele nane ɖe asi. Bubu hã le atsitrenu ɖeka hã le masinia dzi dem. Eve bubu le atsitre. Ɖeka ɖo asi ali wole nu kpɔm.

Woɖo nyɔnuwo ƒe afɔkpa nyui nyakpɔ ɖe nɔnɔme tɔxɛ aɖe me le asi me. Afɔkpawo le amadede vovovowo me, ɖewo ƒe amadedewo nye ʋie, dzɛ̃kple gbe mumu, ɖewo hã nye dzie kple gbemumu. Asitutunudzrala aɖe hã ɖo asi ɖe afɔkpawo gbɔ.

Dumevi aɖewo le mɔdodo dzi hele woƒe vevesesewo ɖem to nuŋɔŋlɔ si le avɔwo kple agbalẽgowo dzi la me. Wolé nuŋɔŋlɔawo ɖe asi hele tsa ɖim le mɔdodo dzi, ŋutsuwo kple nyɔnuwo.

Ɖevi adre le teƒe ƒoɖi aɖe. kotokuwo le wogbɔ aŋego gbagbã aɖe hã le afi ma wonɔ anyi ɖe kletsifɔ dzi legbee aɖe dzi. Ɖevi ene nɔ edze ɖom na wonuiwɔ. Etɔ mamlɛawo hã nɔ anyi ɖe kletsifɔ la dzi nɔ enu kpɔm.

Wole dekɔnuzã ɖum. Fiahawo da avɔ ʋi ɖe abɔ le fli me. Nyɔnu fiawo le wo dome. Fia bubuwo hã nɔ anyi ɖe agbadɔwo kple woƒe dzoyawo te hele nu kpɔm. nukpɔla bubuwo hã le afi ma. Ɖewo da avɔ ɖe abɔ. Ŋutsu aɖe lé gbe ɖe ze me lé ɖe ta.

Tokɔ ƒoɖi aɖe me le dzedzem. Amewo kple ŋuwo tona mɔ ma va yina. Tsi dza eye tsiawo xa ɖe mɔ dzi. Tyeƒea ƒo ɖi kple gbeɖuɖɔwo, aŋɛwo le anyigba. Xɔ xoxowo kple agbadɔ siwo me amewo le la le mɔa to. Amewo le motodzi va yina.

Ɖevi aɖe kple ŋutsu aɖe nuɖuƒe. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔa dzi le agbawo me. Ɖevi la tsɔ nua ɖe le dododm na ŋutsua. Ŋutsua ɖɔ gaŋkui hele nu kom.

Awusatɔwo le azã ɖum. Wosɔ gbɔ ale gbegbe hele dodom tso woƒe gbedoɖaƒe gbɔna va gota. Ŋutsua ɖewo ɖɔ kuku, nyɔnuwo hã le wo me. Ɖewo tsyɔ nu ta. Ŋu aɖewo hã le gota. Gbedoɖaƒea lolo ŋutɔ, hekɔ.

Amewo le fli me le yameŋudzeƒe. wokɔ woƒe bagiwo da ɖe woƒe akɔwo me. Wogbɔna gageawo dage kpɔ. Atsa wo me akpɔ be nugbegbles ɖeke melee me o hafi woaɖa si le wo ŋu. age ɖe yameŋua me.

Nurse eve le atsitre ŋu le kɔdzi xɔ me. Wodo awu ʋi abɔ legbɔ he bla apronwo ɖe edzi. Gakpo kplɔvi aɖe le wo kɔ me siwo me folda wo le. Wole folda wo kɔm. nuŋlɔti le ɖeka si, ele nya aɖe gblɔm na nɔvia

Dukɔkplɔla President Akuffo Addo le asi nam ame ŋkuta aɖewo. Wo kata wo nye ŋutsowo. Wole koat me. Ɖeka le eƒe kuku ɖe asi he ke wogbɔ kpɔm. bubu hã tsi atsi tre ɖe wo xa.

Dɔwɔla aɖewo le sikakuƒe. wode gakɔsɔsɔ gakpo aɖewo. Ɖewo le tsitre hele gakɔsɔsɔawo ɖe asi. Ɖeka hã ɖo asi ali, ɖeka nɔ anyi eye yevudɔwɔla ɖeka nɔ nya aɖe gblɔm nɛ.

Ŋutsumetsitsi aɖe si do awu ʋi kple nyɔnu aɖewo la nɔ anyi ɖe nuɖuƒe. wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Ŋutsula lé pépa ʋi ɖe asi. Nuɖuɖudzrala ɖeka le awu ʋi me. Elé agbalẽ kple nuŋlɔti ɖe asi ele ŋutsua gbɔ kpɔm be yeaŋlɔ nu si wòagblɔ be yeaɖu.

Amewo nɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi le stadium. Ɖetugbi eve le atsitre. Ɖeka bɔbɔ vie ɖeka le atsitre nu. Wole jerseywo kple atakpui me hele ŋgɔgbe kpɔm.

Nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe zikpui si trona la dzi, edo awu ʋi, nyɔnuvi bubu si yehã do awu ʋi la dze ŋgɔe, ŋutsu eve bubu zɔ gbɔna va egbɔ. Zukpui ma tɔgbuiwo le xɔa me fuu le kplɔwo ŋu, amewo nɔ anyi ɖe wo dzi, xɔme keke ale gbegbe.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃ kple viawo le kplɔ̃ ŋu le nu ɖum. Wo ame enea katã wodo woƒe aha glasiwo ɖe dzi hele toast wɔm. Ŋutsu lé ɖevia suetɔ ɖe asi. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔ̃a dzi na wo. Atikutsetsewo hã le kplɔ̃ bubu dzi le wo megbe.

Wole dekɔnuza ɖum. Ɖeviwo ta ketewo hetsɔ avɔwo bla tae. Wode dzonu ɖe kɔ, alɔtinu, abɔ kple afɔwo na wo. Wole ʋe ɖum le paki dzi. Nyɔnu metsitsi bubuwo hã ta kete de dzonuwo. Wole agba ɖewo ɖe ta.

Awusanyɔnuwo kple wo srɔ̃ le aƒeme. Wole anyixɔ vivivi si wogba kple bɛ la me. Wole nu ɖam. Nyɔnua ɖewo le atsitre. Ŋutsua le nane lɔ kɔm le tome. Wodo dzo head nane ɖe dzi. Gaze kple gagbawo le anyigba, xa hã le anyigba. Wo viwo hã le wogbɔ

Nyɔnuwo lé wo viwo ɖe abɔta va dɔyɔƒe. Dɔnɔdzikpɔla ɖeka si do awu ʋɛ̃ ɖe eƒe awu dzi nye ŋutsu la, tsatsitre ɖe nyɔnuawo xa. Dɔnɔdzikpɔla eve, ɖeka nye nyɔnu, ɖeka nye ŋutsu nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu hele nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me le nyɔnuawo gbɔ.

Yameŋu ʋi gã aɖewo le dzedzem, wodidi yameŋua ƒe atrakpui ɖe anyigba yameŋu medɔwɔla aɖe le tsitre ɖe atrakpuia dzi, nyadzɔdzɔdɔwɔlawo le afi ma kple woƒe kamera le foto ɖem.

Nyɔnuvi ɖevi atɔ̃ kpla asi, yevu nyɔnu aɖe si ɖɔ gaŋkui yibɔ hedo awu ʋɛ̃. Ŋutsuvi tɔ ɖeka le wo gbɔ, gake eya mekpla asi yevu la o, eƒoƒu asi fu hele kamɛra me kpɔm.

Amewo le cinimakpɔƒe le cinema kpɔm. wonɔ anyi ɖe zikpui dzi bɔbɔewo dzi. Le cinema si kpɔm wole le tivia dzi me la, nyɔnu aɖe kple ŋutsu kpla asi wo nɔewo. Ɖevi aɖewo le dzedzem le wo megbe kple ŋutsu bubu.

Engineawo wole dɔwɔƒe gã aɖe. Woku do he ɖo kpe ɖe me. Woɖa gakpo nu aɖe ɖe eme. Ame etɔ le doa me le nane wɔm le gakpoa nu. Ame mamlɛwo le gakpoa godo hele nu si wɔm le kpɔm. wo ha katã wo ɖo dome kukuwo.

Ɖevi aɖewo le ƒuta le bɔɔl ƒom. Wole bɔɔl ƒom le keme hele dzidzɔ kpɔm. Anyigba tsyɔ vie. Amewo, Ame ɖekaɖeka aɖewo le ƒuata le woƒe nu vovovowo wɔm

Wowɔ solar panel yeye aɖe na nyɔnu aɖewo tso kɔƒe ɖeka aɖe me. Wo katã wodo awu ɖeka ƒomeviwo. Wolé wonuiwo ƒe asi hedo ɖe dzi si fia be wokpɔ dzidzɔ le nu si wowɔ na woƒe zazã la ŋu.

Yevunyɔnu aɖe kple ɖevi woame eve wole seƒoƒo gble me. Ɖevia ɖeka nye nyɔnuvi ɖeka nye ŋutsuvi. Wolé seƒoƒo ɖe asi. Ame bubu eve wo hã le wo xa, wo seƒoƒo dom.

Nyɔnuvi eve siwo ta avɔ, do awu hebla ta la le atikutsetsedzraƒe aɖe. Atikutsetse vovovowo le teƒea abe atɔtɔ, aŋuti, akɔɖu, detsiƒonu aɖewo hã abe atadi hã le afi ma.

Nyɔnu aɖe kple srɔ̃ kple wo vi eve le seƒoƒogble me, ŋutsua kple srɔ̃a woɖɔ kuku hedo asiwuiwo, wole seƒoƒowo gbɔ, wo fofowo légago aɖe si wotsɔ dea tsi atiwo la ɖe asi, ɖevia ɖeka lé trowel ɖe asi.

Indzinia etɔ̃ aɖewo le dɔwɔƒe, xɔ kɔkɔ aɖewo le afi ma woɖɔ kukuwo hedo reflectorwo ɖe awu dzi wolé paper gã aɖewo ɖe asi hele edzi kpɔm.

Wolé nyɔnuvi eve nugbegblẽwɔla aɖewo. Kpovitɔwo lé wo, de kɔsɔkɔsɔwo asi na wo. Ɖeka le ŋgɔgbea le ʋli dom. Kpovitɔwo le ŋua gbɔ le wo kplɔm de ŋua me. Kpovitɔ bubuawo hã le megbea le wo kpɔm

Amewo le dzidzɔ kpɔm le atsiaƒu tsia me, nyɔnu me tsitsi aɖe do awu ka lɛɛ kple atakpui, ɖeviwo sɔ ɖe eŋu le tsia me, ɖewo le godiviwo me, ɖewo le atakpuiwo me, nyɔnu bubu kple via hã le tsia me le fefe fem le wo xa, ame bubuwo, ŋutsuwo kple ɖekakpuiviwo hã le tsia me.

Amewo va tsi ƒu ƒe le atsiƒu me, ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖeviwokple ametsitsiwo le wo dome, ɖewo do atakpuiwo ɖewo do godiviwo wole tsiame le tsi ƒum ɖewo kplɔ wosrɔ̃wo ɖe asi, ɖevi ɖewo hã kpla asi kɔ na wo nɔewo atsiaƒua ŋe gbɔna.

Ɖekakpui aɖewo le lãmesefefe wɔm, ɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele wotɔwo kpɔm. Ɖeka hã le atsitre nu hele nua kpɔm, wokatã wodo awu ɖeka ƒomeviwo si mieyɔna be jersey. Wodo afɔwuiwo kple afɔkpawo.

Woɖo nudzadra vovovowo ƒe asi, nudzadzra abe tomatosi gometɔ gatɔ kple suetɔ le ɖoɖo nu le kplɔ dzi, mekiwo hã li, adzalɛwo, kple nu bubuwo hã le afi ma, afɔdzi de pepawo hã le ɖoɖo tɔxɛwo nu kplɔwo le wo nɔewo dzi.

Amewo le woƒe dekɔnu ŋu ƒom, ŋutsu atɔ̃ le toa me, amewo ƒo xla wo, wolé ŋuviwo ɖe asi, wotsi ka aɖe ɖe ŋuviawo ŋu ŋlayaŋlaya, ɖewo lé kpewo ɖe nu, hekukum, wole ŋua ƒom, ɖewo le ʋe ɖum, amewo le afi ma le wo kpɔm.

Ŋutsu etɔ̃ le amikudɔwɔƒe aɖe le dɔ wɔm. Wo ame etɔ̃a katã woɖɔ kuku ʋɛ̃wo, wodo asiwuiwo, woɖɔ gaŋkuiwo siwo ana be woƒe ŋkuwo magblẽ o. Eve dɔ wɔm le gakpo aɖe ŋu, ɖeka tsatsitre le megbea le wo kpɔm.

Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu kple ɖeviwo le mɔdodo aɖe dzi va yina. Ɖewo le woviwo ɖe asi. Ɖewo le zɔzɔm kkle wo srɔ wo. Agbadɔ vi aɖewo le afima siwo te woɖo kplɔwo ɖo abe wole nane dzram. Xɔ gãgã aɖe hã le dzedzem le teƒea

Amewo le ŋu aɖe tame, ɖewo le flagawo ɖe asi wole atsitre, ɖewo hã bɔbɔ heɖɔ kuku, ɖewo hã le nu kpɔm le adzɔ ge ɖewo do abɔ ɖe dzi ɖeka hã lé kaƒomɔ ɖe asi hele tsitre.

Nyɔnua ɖe do awu yibɔ le atsitre hekɔ via ɖe axame. Ŋutsu bubu hã nɔ anyi ɖe zikpui me. Yevu ɖekakpui aɖe le wo dome. Ekpla si kɔ na wo. Nyɔnu la hã da asi ɖe kɔme na yevu la. Wole kamera me kpɔm hele nu kom. Vidzia hã le kamera me kpɔm.

Kpovitɔ etɔ̃ tɔ ɖe mɔdzi, amewo tsatsitre ɖe mɔa dzi le wo megbe hele nu kpɔm, ɖewo hã zɔ va yina, kpovitɔwo le nane kpɔm le adzɔge, ayskrimdzrala aɖe hã tutu eƒe keke va yina, edze be wole aza aɖe ɖum.

Amewo le gbeme. Wole ati gbogbo aɖewo me. Wowɔ tent xɔ viwo ɖe anyigba. Ŋutsu eve kple ɖeviwo nɔ anyi ɖe zikpui me. Nyɔnua do dzo ɖe gagba aɖe me hetsɔ nena hele dedem eme. Ɖevia kple ŋutsu le dzoa kpɔm hele dzidzɔ kpɔm.

Dzo bi ŋu aɖewo. Ŋu viwo kple ŋu gãwo. Xɔ aɖewo hã bi. Nua dzɔ le mɔdodo aɖe to. Dzotsiŋu gã aɖe le teƒea. Dzo siwo ŋu bi la ƒe mamlɛawo le teƒea.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ ɖe kesewo gbɔ le anyigba. Keseaɖewo le anyigba hele ekpɔm. Ɖeka hã le adzɔge ɖaa. Ɖewo de eƒe ata dzi ele nane kɔm na wo. Nyɔnu la le dzidzɔ kpɔm ɖe keseawo ŋu. Eƒo ɖa ɖe legbe ɖe ta hedo atalegbe.

Ŋutsuwo sa avɔ ɖe ali. Avɔwo le kete ƒe amadede me. Wode sika kɔgawo ɖewo hã mede sikakɔga o. Wolé Ghana ƒe flaga ɖe asi. Ɖewo hã le adinkra simbɔl ɖe asi. Gbadagba aɖewo le afi ma.